Akagila akali bita mu nnhimiro, ennhimiro enho ya dhuuma, dhuuma onho yena akaali muto ela nga abonheka okuba nga yasimbibwa sabiiti nga isatu einhuma, nga aye abonheka bulungi ela nga mugimu, ela nga aidha kula, kasita alabililwa obulungi aidha ba dhuuma mulungi inho.

Enho nhi karelia katulika enhenhe ey'enamugongo, gye baitira abadhurizi, era nga abantu batambula bagyaayo okulamaga buli ku eisatu ogw'omukaaga bye basabire abadhurizi bano, nga kyachi enho nnhenhe era nga ebonheka bulungi inho kubanga baagimaliraku ebiroghozo byonabyona. Baagizimba bulungi era yino eri nhekanheka nga bulidho. Nga kumbali kwayo kuliku emiti nga gyona mighanvu atenga kiboneka bulungi inho.

Kamera ekika kya dhulooni ebaire eli bita ghaigulu nga ela dho bwedhikola. Okubita okwo yabona abasaadha ababiri abatunda obutungulu, nhanha, emithungwa n'obutundha nga batyaime bali kola mirimo gyaibwe. Bano balina kutiya dhebasibyemu ebintu byaibwe ela nga bali bbize inho bali kola gyaibwe.

Endhuki edhindhi dhirifuma mukiyumba kyadho eyindhi erikwingira, endhuki dhinho dhiri itanu era nga dhiboneka okubanga dhirikola mirimo gyadho, dhigye dhinonye ebimuli dhize eka. Endhuki dhino ekiyumba kyedhiri kwigira oba okufuluma kyambagho era nga nsubiragho nti muno mwedhikolera omubisi gwaadho era ni kwini wadho mwali.